Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni boraadɛ ni gala ni zaham boraadɛ maa nyɛla dabaanahi laasabu ka gala maa nyɛ dibaa ta ka di tam teebuli zuɣu ka zaham maa ŋmuri ŋmuri baɣaya